Sambani ndini m bɔŋɔ niriba nyɛla ban zooi pam sambani maa ni teebulinima nyɛla din zaya ka gbambili piɛla tam teebuli maa zuɣu paɣa so nyɛla ŋun ʒɛya o yɛla liiga ʒɛɛ ka so jinjam sabinli ka di booi zaɣ piɛla piɛla o nyɛla ŋun. zaŋ o nuu niŋdi gbambili yinga puuni ka so ʒɛ o nyaanga.

Daani m boŋɔ paɣab. nyɛla ban zoogi pam be daa maa ni n niŋdi daa biligu gbambihi nyɛla din za o tooni gbambili yinka maa puuni leemu nyɛla fin be dinni ka gbambili ʒee ʒɛya ka watamilo nyɛ din be dipuuni baasiketi redi gba n ʒɛya ŋɔ binyɛhari nyɛla din be baasiketi maa puuni.

Chechi duu m boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam m be duu maani kuɣusi nyɛla din piɛ n giliba ka bɛ ʒi kuɣusi maa zuɣu sheba yela liiga piɛla ka sheba ye liiga buluu niriba ayi nyɛla bin ʒɛ zuɣusaa bɛ yela liiga buluu n doli taba.

hool ni n bɔŋɔ teebuli nyɛla din ʒɛ hool maa sunsuuni ka kuɣu ʒɛ teebulu maa gbuni labtop nyɛla din pa teebuli maa zuɣu ka bin piɛla gba pa teebuli maa zuɣu koba nyɛla din ʒɛ yaɣali na ka buku nim zooi pam n pa koba maa zuɣu

Poloni m boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam m be polo maani bɛ yela liiga piɛla ka gbibi filaaki shaba yela paati paati liiga nima so nyɛla ŋun be tooni o yela paati liiga ka zaŋ binsabinli pa o nyingoli ka wuɣi o boɣari zuɣusaa.

sambani ni m-bɔŋɔ tihi nyɛla din ʒiya ka ninsalinima gba zaa ha ʒe tihi maa gbuni paɣaba ata nyɛla ban ʒi baaji nima yino maa ʒila baaji ʒee ka yino maa zaŋ o nyaaga biri na ka ye liiga piɛlli ka bɔbi bɔb' sabinli do' so gba nyɛla ʒeya ka ye liiga sabinli ka pili kɛɛp.

Sambani m boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam sambani maani kuɣusi nyɛla din ʒɛya ka bɛ ʒinʒi kuɣusi maa zuɣu kuɣu sabinli n ʒiya ŋɔ ka teebuli nyɛ di ʒɛ bɛ tooni teebuli maa pobla tan ʒee so nyɛla ŋun ʒɛ teebuli maa gbini ka zaŋ maki n kpa o noli.

Moɣalini n boŋo bihi nyɛla ban kana ti bɛ moɣali maa ni bi toorila kom yino gbubila gbambili giriin ka yino gbubi gnambili piɛlli bi kurimi bin kuriya maani yino nyɛla ŋun yɛ liiga dozim n ŋo ka tankpaɣu bɛ bi nyaanga kom maa shee

Kom n doya ŋo pantuu nim nyɛla din bɛ kom maa puuni tihi nyɛla din sa di yaɣa ayi maa zaaha n gili kom maa niŋ sunsuuni pantuu maa ni Ninsal nim nyɛla bin ʒi pantuu nim maa puuni ka zoo pam ka ʒiya pantuu maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ ʒiɛ n bɛ dinni

Duu m boŋɔ salo nyɛla ban pu butazuɣu n be duu maa puuni sheba yela liiga piɛla n ʒɛ zuɣusaa ka sheba ʒɛ yaɣali ka gba zaa ye liiga ʒehi sheba yela liiga piɛla ka niriba ata gba ye liiga piɛla lala ban ye liiga ʒehi mini liiga maa tooni.

Holl ni n boŋo holl maa peentila zaɣ piɛlli ka teebuli ʒɛ holl maa puuni kuɣusi nyɛla din ʒɛya ka doo mini o bihi gba zaa ha ʒi kuɣusi maa zuɣu Doo maa kpala ninkpara ka zaŋ o zuɣu tirina ka bia maa teegi o boɣu n zaŋ bini niŋdi doo maa nolini pileeti nim nyɛla din zooi pam tam teebuli maa zuɣu

Soli ni n boŋo kom nyɛla din do soli maa ni ka niraba ata nyɛ bin ʒɛ soli ni n ʒɛ kom maa gbuni bi gbubila pai ka so gbubi silba tahali ka tihi nyɛ din koɣali koɣali ba n bɛ dinni doo maa yino pilila zipiligu o zuɣu ni ka yino yɛ liiga dozim o nyingoli ni

Sambani m boŋɔ niriba anahi nyɛla Banza sambani maani yino nyɛla ŋun be tooni ka ye liiga sabla ka so bini o sheeni ka binyahari be o gbayani ka o ŋmaligi n tiriti so lala nira maa nyɛla ŋun gɔbi chinchini ka gbibi daɣu o nuuni ka so gba ye liiga ʒee be nyaanga .

polo ni m-bɔŋɔ salo nyɛla ban zooi pam m-be polo maa ni bɛ gbubi la fulaaki nima ka wuɣi li bɛ bɔɣiri zuɣusaa yino nyɛla ŋun be tooni o gba gbubi la fulaak ka ye liiga ka liiga maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka so anfooni pa liiga maa zuɣu.

soli zuɣu m-bɔŋɔ niɣi nyɛla ban chana soli maa zuɣu ka dabba ata nyɛ ban doli niɣi maa mɔri nyɛla din be soli maa nangbankpaŋa ka bahi doli niɣi maa nyaanga do' so nyala ŋun gbibi daɣu ka so gba zaa gbibi kpaa ka doli ba

Kuliga n dɔya ŋɔ ŋariŋ nyɛla din ʒɛ kuliga maa nangbaŋ kpaŋa salo nyɛla ban be ŋariŋ maa puuni bia nyɛla ŋun yaai o napɔŋ n chana ka doo nyɛ ŋun yɛ liiniga piɛlli ka be tooni o gbubila bini ka binyɛhiri be binshɛɣu o ni gbubi maa puuni.

bohambu duu n bɔŋɔ duu maa puuni nyɛla din peenti peenta piɛlli teebuli nyɛla din ʒɛ duu maa ni teebuli maa gba nyɛla din peenti zaɣ piɛlli karimba n nyɛ ŋun ʒɛ teebuli maa gbuni o wuɣila o boɣari zuɣusaa ka n kpa spees karimbihi gba nyɛla bin ʒi teebuli maa gbuni ka yɛ liiga piɛla ka so jinjɛm sabila

Sambani ni m-bɔŋɔ linjimanima nyɛla ban zooi pam ʒe sambani maa ni bɛ yela liiga sabila ka gbubi marafanima ka pili helimeti sabila so nyɛla ŋun ye liiga buluu ka so jinjam sabinli ka linjima yino nyɛ ŋun gbubi o ʒiya.

Palli zuɣu mboŋɔ palli maa zuɣu boola zaɣa piɛla piɛla ka ninsalnima zoo pam mbe palli maa zuɣu shɛbi yɛla liiga piɛla paɣasaribila m be tooni ŋɔ o yɛla liiga piɛlli ka so siketi sabinli.

duu m-bɔŋɔ duu maa puuni niŋla zaɣ' piɛlli dabba ayi nyɛla ban ʒeya ka paɣa ʒe bɛ sani bɛ zaa nyɛla bɛ niŋ noosi masks doo maa zaŋdi la bini tiri o do' kpee maa ka teebuli za bɛ tooni ka labitopu tam ya.

palli zuɣu mboŋɔ motokiya nyɛla ŋun be palli maa zuɣu ka tihi be palli maa yaɣali paɣaba mini dabba zaa nyɛla ban be motokiya maa puuni ŋun duhiri motokiya maa yela liiga ka di niŋ yelo mini zaɣa sabinli

Du gbilli n ʒɛya ŋɔ duu maa sambani salo nyɛla ban zoo pam n zaya sheba yela liiga ʒehi ka sheba ye liiga piɛlli ka so ye liiga piɛlli ka di galisi zaɣa sabila sabila paɣa nyɛla ŋun zaya ka kilipi o zuɣu ka zaŋ o nuhi tabi o shee duu maa dundoli nyɛal bini zaŋ doɣu n to sheli bahi.

Salima gbibu shee n boŋo kom nyɛla din bɛ boɣa ni n doya ka niraba ʒɛnʒɛ kom maa puuni bi nyɛla bin gbubi soobuli nim ʒɛ zuɣusaa ka shab nyɛ bin gbubili kuriya Ban ʒɛ zuɣusaa maa ni yino so yɛla liiga yɛlo ka so ka kuriya ka yɛ liiga piɛlli so gba nyɛla ŋun kuri zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli n kuri zuɣusaa maa

Duu puuni n bɔŋɔ duu maa puuni kala nyɛla zaɣi dozim tɛɛbuli nyɛla dini zi duu maa puuni ka di zuɣu nyɛ zaɣi piɛlli niriba ata nyɛla bini zi kuɣusi zuɣu tɛɛbuli maa gbuni ni nyɛla bini gbubi pɛpa nima n yuuni pɛpa nima maa puuni.

Duu puuni m boŋɔ duu maa puuni nyɛla din penti penta piɛlli teebuli nyɛla din ʒɛ duu maani ka sheels gba zaa kpahi duu maa puuni tima nyɛla din nyɛ balibu balibu tam sheels maa zuɣu dabba ayi nyɛla ban. za teebuli maa gbini ka yino ʒɛ tooni ka ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli.

pata ni m-bɔŋɔ pata maa puuni pila dibaa apɔin nyɛla din beni dibaata bela yaɣili ka pila dibaanahi gba be yaɣili tia nyɛla din zeya ka ninsalinima ʒi kuɣisi zuɣu dini so yela liiga sabinlli ka so ye liiga ʒee

doo puuni bɔŋɔ niribaayi nyɛla ban bɛ doo maa puuni ka be bahi tana di doo dolini tɛvi nyɛla dini tamiya ka shɛlisi bɛ tɛvɛ maa gbani goro nyɛla dini doya ka niribaayi maa ʒɛ goro maa zuɣ yino ʒɛmi ka zaŋ o bɔɣigi labina o nyɛŋa

Paaki ni n boŋo salo nyɛla ban zooi pam n bɛ paaki ni tihi nyɛla din bɛ paaki nyaanga yino yɛla liiga ka di niŋ zaɣ piɛla piɛla ka bolli bɛ zuɣusaa ka o yaagi o napoŋ ni o ŋmɛ bolli maa nirabaayi nyɛla ban ʒɛ o luɣuli zuɣu ka pili zipiliti

sambanni n bɔŋɔ niraba anahi nyɛla ban ʒɛ sambani maa ni linjima nim nyɛla bi niraba ata bɛ bi puuni bi gbubila marafa nima ka niŋ noos mask bi gbaala so ʒɛya laa nira maa yɛla liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli ka pili zipili piɛlli

Daani n boŋo chinchina nyɛla din zooi pam ka bi zaŋli panpa tabi daa maa puuni chinchina maa nyɛla kala balibu balibu zooya pam n nyɛ chinchina maa ni paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ ka do n dali chinchina maa ka nyili o nyina ka zaŋ o boɣu n pa chinchina maa ka o boɣu gaŋ tabi o shee

polo ni m-bɔŋɔ biriijinima nyɛla din sa n-saya ka peenti yelo ni reedi ni giriin ka di niŋ ka kom laasabu ni ka di sayala ka ninsalanima tamtam di zuɣu kwame nkrumah yili la nyɛla din zaya sa ka bɛ me kwame nkrumah tam di zuɣu ka tihi be m-be di luɣa ni

Shitɔɣ ni mbɔŋɔ salo nyɛla ban zoo pam nbɛ shitɔɣ maa ni nniŋdi daa biligu so nyɛla ŋun daari baskɛt ka nɛma bɛ di puuni ka o yɛ liiga dozim ka baskɛti shɛli ʒi tooni ka binyahri gba nyɛ din bɛ dipuuni

Gaadiri aani m bɔŋɔ doo mini o paɣa ni o bihi ayi nyɛla ban be gaadiri maa ni bɛ zaa nyɛla ban su nusuriti. bɛ nuhi ni doo maa nyɛla ŋun ʒini paai tiŋa ka paɣa mini bihi maa nyɛ ban gbaya gbambili nyɛla din za bɛ tooni ka gbambili sheli gba za bii maa luɣuli zuɣu ka tihi be bɛ nyaanga.

Ashibiti duu n bɔŋɔ salo nyɛla bini zoo pam duu maa ni kuɣusi zɛ mi ka paɣa so zi kuɣu maa zuɣu ka gbubi bia awuraba nyɛla ŋuni gba o tooni ka yaagi o bia maa nangbani ka niŋdi bini niŋdi bii maa nangbani puuni awuraba maa nyɛla ŋuni ye bini sabinli.

Palli zuɣu m boŋɔ loori piɛlli nyɛla din tam palli maa zuɣu ka yeloyelo booboogi dipuuni linjima nyɛla ŋun ʒɛ loori piɛlli maa gbini ka niriba ayi gba zaa nyɛ ban ʒia yino gbibi la bini piɛlli ka kpa noosi maasi ka kpa sipesi so gba m be o nyaanga kanna ŋɔ o gna zaa ha kpala noosi maasi.

hɔɔli ni m-bɔŋɔ hɔɔli maa pɛɛntila pɛɛnta piɛlli ka laatinima yili di zuɣusaa weedurupu nyɛla din ʒe yaɣili ka paɣa ye neen'ʒiɛhi ka pili zupili ʒee n-ʒe weedurupu maa gbuni paɣ'yino gba nyɛla ŋun be o nyaanga ka zaŋ o zabiri bahi ka zaŋ o nuhi niŋ o nyaanga ka ye liiga buluu ka pili zupili piɛlli

Duu puuni m boŋɔ niriba ayi nyɛla ban be duu maa puuni gbambihi dibaayi nyɛla din za tiŋa yinka nyɛla zaɣa ʒee ka ka yinka nyɛ zaɣa buluu niriba ayi maa yino pirila nusuriti o nuuni ka pa teebuli zuɣu ka binyahari tam teebuli maa zuɣu.

Yili dundoŋni m boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam n ʒɛ zuɣusaa dundoŋ maani paɣaba ni dabba paɣa so n nyɛ ŋun be tooni o ʒila bini o zuɣuni ka ye liiga yelo niriba anahi nyɛla ban poripori n ʒi tiŋa ka sheba ʒɛ zuɣusaa bɛ gba zaaha yela liiga nima ka di nyɛ zaɣa ʒee laasabu.

Duɣuli duu m boŋɔ duu maa puuni nyɛla din penti penta piɛlli teebili waɣinli nyɛla din zaya teebuli maa gba zuɣu nyɛla zaɣa piɛlli paɣa nyɛla ŋun ʒɛ di gbini ka kpa ninkpara o gbibila pileti ka zaŋ o nuhi ayi zaa gbibili.

Duu puuni m bɔŋɔ salo nyɛla ban be duu maa aaaaa duu maa puuni peentila peenta piiɛlli ka di zuɣusaa maa niŋ zaɣ dɔzim salo maa nyɛla ban pɛ fɔli n ʒɛ duu maa puuni bɛ ʒɛla yaɣa ayi zuɣu shɛbi nyɛla ban so binpiɛla bɛ shɛhi ni ka bi yɛ liiganima ka shɛbi ʒɛ yaɣili ka kpuɣi bɛ bɔɣiri zuɣusaa.

Jina duu n boŋɔ salo nyɛla ban zooi pam jina duu maani teebuli karili nyɛla din ʒɛ jina duiu maa ni ka bi zaŋ tani reed n yili di zuɣu ka bin yɛlo bɛ di sunsuuni gaana fulak gba nyɛla din biʋni salo maa ʒila kuɣusi zuɣu jina dui maa ni ka ninvuɣu gaŋ ʒi tan reed maa tooni

Kuyili sambani ni m bɔŋɔ dabba nyɛla ban zooi pam m pɛ fɔli chana shɛbi nyɛla ban be tooni ka tɔ ambiraala ʒɛɛ k

Yili sambani m boŋɔ teebili nyɛla din nyɛ teebuli piɛlli n ʒɛ sambani maani ka binyahiri pa dizuɣu kuɣu nyɛla din ʒɛya ka paɣa ʒi kuɣu maa zuɣu doo nyɛla ŋun ʒɛ paɣa maa nyaanga ka zaŋ o nuu labisi o nyaanga ka do'so nyɛ ŋun kuri paɣa maa tooni ka piri nusuriti o nuuni.

Holni m boŋɔ teebuli waɣinli nyɛla din za hol maa maani ka nyɛ teebuli piɛlli binyahiri pam nyɛla din pa di zuɣu ka kuɣu sabinli ʒɛya ka paɣa n nyɛ ŋun ye liiga piɛlli n ʒi kuɣu sabinli maa zuɣu kuɣu piɛlli gba n ʒia ŋɔ paɣa nyɛla ŋun ye chinchini niɛma n ʒi kuɣu piɛlli maa zuɣu ka o zipiligu niŋ zaɣa sabinli mini zaɣa piɛlli.

alaanƒɛ do n bɔŋɔ garitɛ nyɛla din zuyi pam do maa ni nɛsalinima gba nyɛla ban do n do maa ni so dola tuuni na ka zaŋ tani naɣisima pɛli o maŋa so nyɛla ŋɔ do o nyɛŋa ka o goro maa wuɣ' niribaayi nyɛla ban ʒɛ zʋɣ' saa ka gbabi buku

Bohambu duu sambani m boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam n ʒi sambani maani sheba yela liiga buluu ka shebaye liiga piɛla teebuli nyɛla din ʒe bɛ sunsuuni ka gbambili tam dizuɣu ninsala nyɛla ŋun ye liiga ʒee n gbibi bob'piɛlli ti mali niŋdi gbambili maa puuni.

samban ni m bɔŋɔ gbarti pam nyala ban laɣim n ʒi be chɛchɛ nima zuɣu be ʒila zaɣ kpilli be nyɛla ban gbibi taba bɔɣri wuɣi zuɣsaa ka so yɛ liiga pɛlli ka so gbibi sipiika n ʒi be puuni

hɔli ni m-bɔŋɔ hɔli maa puuni peentila peenta piɛlli ka zuɣusaa maa gba zaasa peenti zaɣ' piɛlli salo nyɛla ban be di ni teebuya nyɛla din zaya ka tiivi tamya lapitɔpu gba nyɛla din tam teebuli ka so ye liiga ʒee ka teegi o nuu m-pa lapitɔpu maa zuɣu so gba nyɛla ŋun ye liiga sabilinli ka kuri lapitɔpu maa gbuni

Diɛma diembu shee m boŋɔ salo nyɛla nan zoo diema diembu ŋɔ shee yuri ayi nyɛla ban piɛ foli kanna ka niriba ayi ʒi bɛ zuɣu ka bɛ toba ambrada so nyɛla ŋun be bɛ tooni ka gbibi kpani o yela liiga ʒee ka pili zipiligu.

Diɛma diɛmbu shee n boŋo salo nyɛla ban zooi pam diɛma maa diɛmbu shee bia nyɛla ŋun ʒi tooni ka piri namda yɛlo ka yɛ liiga piɛlli ka zaŋ daligi n shɛbi o gbaya nika yaagi o nuu n ŋo ni o ŋmɛ daligi maa bia so n nyɛ ŋun ʒɛ o nyaanga o yɛla liiga ʒiɛ ka paɣa so gba zaaha ʒɛ bia maa nyaanga ka gobi chinchini

Palli zuɣu n bɔŋo bin piɛlli nyɛla din booyi booyi palli maa zuɣu paɣa nyɛla ŋun gbubi baa ni o baa yaɣi palli maa ka gbubi daɣu o nuu gaŋ ni o yɛla liiga ʒee ka so jinjam buluu ka kpa ninkpara sabinli tihi nyɛla din ʒɛ o luɣuli zuɣu ka tia waɣinli gba nyɛ din ʒɛya ka nyɛ filaawaas yili piɛlli gba nyɛla din ʒɛ o nyaanga.

Jiŋli puuni n bɔŋo salo nyɛla ban zooyi jiŋli maa puuni shɛba yɛla liiga piɛla piɛla ka shɛba yɛ liiga yɛlo yɛlo shɛba liiga buluu shɛba rɛd bi nyɛla bin ŋmɛ sujada n kuriya.

Diɛma diɛmbu shee n boŋo salo nyɛla bin ko gili n ʒɛya ka ninvuɣu yino nyɛ ŋun bɛ sunsuuni ka yɛ Ghana flag liiga liiga maa nyɛla liiga ʒiɛ ni yɛlo no griin di noo ka o so o jinjɛm o dola tiŋa ka wuhi oboɣiri zuɣusaa

Sambanni m-boŋɔ teebuli nyɛla di zaya ka doo ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ noosimakisi sabinli m-pɔbi o noli baasikɛtinima nyɛla din tam teebuli maa zuɣuka baaji gba zaaha yili teebuli maa kaap'piɛlli gba n-nyɛ din tamiya ŋɔ ka bin yɛlo pa kaap zuɣu

Yili dundoŋ ni n boŋo paɣaba ata myɛla bin ʒi dundoŋ maa puuni ka daangi sa dundoŋ maa ni ka pai tam daangI maa zuɣi kpam nyɛla din bɛ pai maa puuni ka paɣa maa yaari achmo bini maa puuni gaɣali nyɛla din ʒɛya ka silba tahali poli ka piɛɣu nyɛ dingba tam silba zuɣu

Sambani m boŋɔ salo nyɛla ban piɛ foli m be sanbani maani sheba gbibila baaji nima ka sheba gbibi gaɣa bɛ nuuni so nyɛla ŋun be tooni ka kuriya ka gbibi gaɣa o nuuni ka kuri bin piɛlli gbini tia nyɛla din ʒɛ o tooni sa.

Salima gbibu shee n boŋo tipa nyɛla din ʒɛya ka tankpaɣu bɛ di puuni tipa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ tipa shɛli gba n tamya ŋo ka girada toori tankpaɣu niŋdi tipa dinbala maa gba ni di gba zaaha nyɛla zaɣ ʒiɛ ka girada maa mii gba zaa nyɛ yɛlo waan n ŋo

Ashipti puuni m boŋɔ ashipti maa puuni nyɛla zaɣa piɛlli ka neesi nima ayi nyɛ ban ʒɛ zuɣusaa m be taba sani yino nyɛla ŋun ʒɛ o ko ka ye bin girin goro nyɛla di. ʒɛya ka paɣa so binpiɛla n ʒi goro maa zuɣu ka pili zipil'piɛlli.

mɔɣuni m-bɔŋɔ tihi nyɛla din be mɔɣu maa ni ka mɔri nyɛ din be tiŋa loori nyɛla din zaya ka ninsalinima ʒi loori maa zuɣusaa mɔɣuni binkɔbiri ayi nyɛla ban zaya ka zaŋ bɛ zuɣiri n-gbaɣili taba

Sambani m boŋɔ jirambisa nyɛla din penti penta piɛlli zaya ka salo nyɛ ban zoo pam n ʒɛ jirambisa maa gbini paɣa so nyɛla ŋun zaŋ o nuu n su o paketi ni ka so zaŋ o nuu labisi o nyaanga paɣa so gba nyɛla ŋun nyaɣi baaji sabinli n ʒɛya ka so ye liiga sabinli n ʒɛ o tooni.

Diɛma diɛmbu shee n boŋo paɣaba ni dabba nyɛla ban zoogi bɛ diɛma maa diɛmbu shee doo nyɛla ŋun bɛ nyaanga ka zaŋ sipika kpa o noli sipika maa nyɛla zaɣ buluu ka paɣa nyɛ ŋun bɛ tooni ka so chinchin sikɛti o sheeni ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ bini n zaŋ kurosi o nyingoli ni ka la ka zaŋ zipiligu n pili o zuɣu ni ka wuɣi o boɣu n ŋo

Yili dundoŋni m boŋɔ paɣaba ata nyɛla ban kuri dundoŋ maani teebuli nyɛla din zaya ka bob'piɛli pa dizuɣu paɣa so nyɛla ŋun kuriya ka gbibi soaɣu ka paɣaba ayi mee kuri siliba taha gbini gbambili gba nyɛla din ʒɛ dinni.

sambanni m-bɔŋɔ zamaatu nyɛla ban zooi sambani maa ni ka sa tanti tanti maa nyɛla zaɣ'ʒee zamaatu maa nyɛla bɛm pe fɔli bɛ zaa nyɛla paɣaba dabba bela nyaaŋa paɣaba maa sola bɛ chinchina bɛ nyɔri ni ka ye nyingɔkɔriti n-niŋ nimmohi diɛmdi diɛma

hɔɔli ni m-bɔŋɔ flaawaasi nyɛla din be hɔɔli maa ni ka weedropu gba zaaha ʒeya laatinima nyɛla din yiliya ka baasikeetinima tam weedropu maa zuɣu kuɣu gba zaaha nyɛla din ʒe weedropu maa gbuni

Salima gbubi shee n boŋo kom nyɛla din bɛ tandoɣu maa ni tankpaɣu gba nyɛla din zooi pam bɛ tingbani maa ni ninsal nim pam nyɛla ban ʒɛ salima maa gbibu shee ka pai taha maa bɛ dinni shab gbubila soobuli nim n kuriya ka shab gbubi soobuli nim maa n ʒɛ zuɣusaa

Diɛma diɛmbu shee n boŋo paɣaba ni dabba zaaha nyɛla ban bɛ diɛma diɛmbu ŋo shee dabba maa zaŋla dala n nyaɣi bi gbaya ŋo puuni ka paɣa maa yino bob bini o zuɣu ni ka yɛ nyingokoriti o nyingoli ni o gobla chinchini ka yino yɛ liiga reed ka yɛlo gabi di puuni ka gaana fulak laasabu la

salima gbibu shee m-bɔŋɔ ninsalinima nyɛla ban zooi pam m-be din ni niriba ata nyɛla ban be nyaaŋa na ka tihi din ni shee ka niriba ata nyaɣi bin ʒi tooni na ka o nua be kpalaŋa ni so nua bela kom ni ka o ye liiga buluu ka so jinjam ʒee ka liiga piɛlli n-ghan-kuri tooni na

Polo ni n bɔŋɔ paɣaba pam nyɛla bin zooi bɛ polo maa ni ka so chinchina bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti bi nyingoli ni shab ʒila siliba taha ka lo binyahari tahali tahali di puuni ka binyahari maa shɛli nyɛ zaɣ piɛla

sambanni n boŋɔ salo nyɛla ban zooi pam sambani maa ni shab yɛla liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛla shab nyɛla bin bɛ tooni ka gbubi tan piɛlli ka namba nim sabi bɛ tani piɛlli maa ni ka so nyɛ ŋun bɛ tan piɛlli maa tooni ka yɛ liiga sabinli ka kpa spees

teebuli n-zaya doo nyɛla ŋun kuri teebuli maa gbuni diɛma balibu pam nyɛla din pa teebuli maa zuɣu ka bia bɔŋɔ yina ka o gbubi bimpiɛlli ka di niŋ zaɣ' ʒee sunsuuni ka doo maa gba zaasa zaŋ zuɣu n-yina ka o bɔɣiri gbubi lala bia maa ni gbubi binshɛɣu maa

sambani m-bɔŋɔ kuɣu nyɛla din ʒe sambani maa ni ka binyɛhiri tam di zuɣu doo gba nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka pata ʒe o yaɣili binyɛhiri nyɛla din tam tam teebuli zuɣu pata maa ni sɔla gba zaa ha nyɛla din ʒe m-baɣi kuɣu maa.

Palli zuɣu n bɔŋɔ loori dibata nyɛla din niŋ asidɛnt palli maa zuɣu ka salo zooi pam n ʒi loori nim maa gbuni tipa n nyɛ din do loori dibayi zuɣu ka dabba ata ʒɛya ka yino maa yɛ liiga buluu ka muɣi o maŋ ʒɛya yino gba nyɛla ŋun gba yɛ liiga sabinli ʒɛ loori maa gbuni

Daani n boŋo teebuli nim nyɛla din ʒɛnʒɛ daa maa ni ka bi pa naanzuu niŋ tahapoŋ ni n tam teebuli maa zuɣu boodiyɛ gba n nyɛ bin pa shɛli n zaŋ pa teebulu maa zuɣu anbirala sabila nyɛla din yili daa maa ni ka paɣa ʒɛ zuɣusaa ka gbubi bia ka yɛ liiga piɛlli so gba n ʒi tiŋ kuɣu zuɣu ŋo sa ka so gba kpabi bia kanna o gba yɛla liiga piɛlli

Sambanni n boŋo salo nyɛla ban zoo pam sambani maa ni shab nyɛla ban ʒi zaham nirabaanahi nyɛla ban ʒi bini ka zaham pa bini maa zuɣu kpukpali tihi nyɛla din ʒɛya sa ka hal tihi gba zaa nyɛla din pahi di zuɣu ʒɛya shab yɛla liiga sabila ka bi yaai bi gbaya chana

Poloni m boŋɔ zamaatu nyɛla nan zoogi m be polo maani doo nyɛla ŋun ʒe zuɣusaa ka o mali teenpiɛlli ka bɛ zaŋ sipiika n zaŋ kpa doo maa sipiika maa zuɣu nyɛla zaɣa buluu ka sheli zuɣu nyɛ zaɣa ʒee.

duu n bɔŋɔ kuɣusi ayi nyɛla din ʒɛ duu maa puuni ka teebuli gba zaaha ʒɛya bin nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka fulaawɛs bɛ di yaɣali laati n yili duu maa zuɣusaa ŋɔ kuɣu shɛli nyaanga fulaawɛs gba nyɛ din ʒɛya

Poloni m boŋɔ tanti nima anahi nyɛla bini ti sheli polo maani niriba ayi nyɛla ban ʒi dundoŋ maani ka bɛ yerigi binpiɛlli sunsuuni so nyɛla ŋun ʒi binpiɛlli maa zuɣu ka tihi nyɛ din koɣali di nyaanga ka so gba zaa ha nyɛ ŋun ʒi tanti sheli gbinni.

Poloni boŋɔ linjima nima nyɛla ban zoo pam n chenna bɛ zaa pillila helimenti nima ka so zaŋ o nuu n su o bin surigu ni ka gbibi marafa tia nyɛla din ʒɛ bɛ nyaanga ka jirambisa gba zaaha nyɛ din ʒɛ bɛ nyaanga.

Palli zuɣu m boŋɔ loori nyɛla din nyɛ sarati palli maa zuɣu salo nyɛla ban zoogi pam n kongili loori maa n ʒɛya so nyɛla ŋun be loori maa tooni ka gbibi nuchebaŋa o nuuni o zaŋla nuchebaŋa maa kpa o tibili.

Palli zuɣu n boŋo salo nyɛla bin bɛ palli maa zuɣu shikuru bihi ayi n ʒɛya ka nyaɣa baaji nima bi nyɛla asidɛnt ka ʒi tiŋa paɣa maa ʒila tiŋa ka ʒi chɛchɛ gbuni ka moto gba zaaha lu n doya ka so gba zaaha yɛ liiga yɛlo ka kuri paɣa maa sani

hɔɔlini m-bɔŋɔ hɔɔli maa pɛɛntila pɛɛnta piɛlli ka di dundoya nyɛ glaasi kuɣu nyɛla din ʒeya ka tan'yɛlo pa kuɣu maa zuɣu doo mini paɣa nyɛla ban ʒi kuɣu maa zuɣu ka bin'piɛlli pa paɣa maa zuɣu paɣa maa yela liiga ʒee ka so jinjɛm buluu ka o gbaya ze tiŋa doo maa nyɛla ŋun kahi o naba pa kuɣu maa zuɣu

Duu puuni m boŋɔ kuɣusi nyɛla din ʒɛ duu maa puuni teebuli nyɛla din ʒɛ di sunsuuni duu maa puuni sitepsi biɛni mi dura ka di zuɣusaa maa penti penta piɛlli filaawaasi nyɛ din be kabori ni n ʒɛ yaɣali ŋɔ.

Laa n boŋo laa maa tamla teebuli zuɣu ka zaham bɛ dinni ka gala dibata gba bɛ laa maa puuni boraadɛ dibanahi gba nyɛla din bɛ laa maa puuni ka naanzuu gba bɛ laa maa ni kpam manʒa gba nyɛla din bɛ laa maa puuni gala maa nyɛla gala dibaata ka boraadɛ maa nyɛ dibaanahi zuɣu

Yili sambanni n bɔŋɔ sambani maa dundoli nyɛla dundo sabinli ka paɣa mini bihi ʒɛ dundoli maa gbuni bihi maa puuni niraba ayi yɛla liiga ʒiɛhi ka yino yɛ liiga sabinli paɣa maa gba nyɛla ŋun kpa spees ka o mini bihi maa zaa yuundi tabi nina ni

yili sambanni n bɔŋɔ yili maa nyɛla din nyɛ tambu buyi salo nyɛla ban ʒɛ yili maa sambanni ka di tingbanni niŋ zaɣ buluu niraba anahi nyɛla bin ʒɛ tooni bi zaa wuɣula bi boɣari zuɣusaa ka gbubi gbubi boɣari maa yili maa zuɣusaa niraba anahi nyɛla bin tam yili maa zuɣusaa

Yili dun doŋni n boŋo. Paɣaba ni dabba nyela ban zoo pam n be dundoŋ maa ni. So ʒi la daangi ni ka duɣu Tamya ka bin pielli saɣim laasabu be duɣu maa puuni ka paɣi maa gbubi saɣi vuɣili n damdili. Teebuli nyela din ʒɛ o luɣili zuɣu ka binyehiri tam teebuli maa zuɣu. Doo gba nyela ŋun ʒɛ teebuli maa gbuni

Zahimbu duu m boŋɔ niriba ata nyɛla ban be duu maani ka teebuli nyɛ din ʒɛya paɣa yino gbibi la bia n zaŋ pa teebuli maa zuɣu binyahari gba nyɛla din pa teebuli maa zuɣu paɣa so nyɛla ŋun za zuɣusaa ka zaŋ o nuhi niŋ o tooni ka do'so gba zaa ha zaya o yela liiga buluu ka zaŋ o nuu tabili o nyɔɣuni.

Jiranbiisa zuɣusaa n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu jiranbiisa maa zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka saɣi o zuɣu gbaali kilipi teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka gaɣali nyɛ din tam teebuli maa zuɣu ka o yooi labtop o nuhi zaa bɛla labtop maa ni palli n nyɛ din bɛ tiŋ ŋo ka lora nim bɛ palli maa zuɣu chɛna

hool ni n bɔŋɔ teebuli nyɛla din bɛ hool maa sunsuuni ka kuɣusi nyɛ din ʒɛya dufɛ bihi nyɛla din pa kuɣusi maa zuɣu teebuli maa zuɣu bin piɛlli nyɛla din tamya ka bin giriin bɛ di puuni ka woodurop ʒɛ di nyaangi sa

Sɔli zuɣu n boŋo paɣaba anahi nyɛla bin ʒi soli maa zuɣu yino ʒila kpalaŋa ka paɣaba ata kpabi bihi ka yino ʒi gbambila yino gba ʒila kpalaŋa ka yino gbubi bin piɛlli o nuuni bin kpabi bihi maa ni yino zaŋla tani ʒiɛ n kpabi bihi maa ka yino bɛ o nyaanga ka gbubi anbirɛla chɛni dolo

sambanni n bɔŋɔ salɔ nyɛla ban zooi pam sambani maa ni so nyɛla ŋun ʒɛ tooni ka yɛ liiga ʒiɛ ka gbubi takara ka so Anfooni bɛ takara maa ni ka o pili zipili piɛlli ka yɛ liiga piɛlli moto baribi nyɛla ban ba moto nim n ʒɛn ʒɛya loori gba zaaha nyɛla din ʒɛnʒɛya ka salo bɛ loori maa puuni

hool ni n bɔŋɔ kuɣusi nyɛla din nyɛ kuɣu piɛla n ʒɛ hool maa ni kabood gba n ʒɛya ka buku nim shɛbi shɛbi kabood maa puuni bin tamla kabood maa zuɣusaa teebuli n nyɛ din ʒɛ di sunsuuni ŋɔ di gbali gaŋ n yirina

Jema duu ma boŋɔ salo nyɛla ban zoo pam n ʒi duu maani bɛ yerigila sona tiŋa ka bɛ pori pori bɛ gbaya n ʒi tiŋmaa sheba pala sariti ka sheba pili zipilti ka ye liiga sabila paɣa so n nyɛ ŋun ʒia ŋɔ na paɣ. maa yela liiga piɛlli ka pa sari piɛlli ka zaŋ o nuu pa o tooni.

Zahimbu duu m boŋɔ teebuli nyɛla din ʒɛ duu maa ni ka kuɣusi ayi gba ʒɛ duu maani garo gba nyɛla din ʒɛ kpe sa ka yino ʒɛya ka ye liiga girin paɣaba ayi nyɛla ban ʒi kuɣusi maa zuɣu ka binyahiri pa teebuli maa zuɣu paɣa yino maa nyɛla ŋun gbibi pen ka gbibi buku .

Tima deebu duu m boŋɔ teebuli nyɛla din ʒɛ duu maani ka pipa pa dizuɣu bin yelo gba nyɛla din pa teebuli maa zuɣu kuɣusi ayi nyɛla din ʒɛya ka niriba ayi ʒi kuɣusi maa zuɣu paɣa nyɛla ŋun buɣi o bia n ʒi zuɣusaa ka so gba zaaha ye liiga piɛlli n ʒɛ zuɣusaa yuuni paɣa maa mini bia maa.

Yili Dundoŋ ni n boŋo dundoŋ maa niŋla zaɣ piɛlli mini zaɣ sabinli kuɣu nyɛla din ʒɛya ka bia yino ʒi kuɣu maa zuɣu ka yino ʒi o kpee maa tooni ka o zaŋ bin zaŋ niŋ o zuɣu ni n gbubi o zuɣu maa ʒiya

Palli zuɣu m bɔŋɔ loorinima nyɛla din pɛ fɔli n tam palli maa zuɣu loori piɛlli nyɛla din ʒɛ tooni ka so yɛ liiga ʒɛɛ n ʒi loori maa puuni niriba. anahi nyɛla bɛn dandi bini ka su nusurriti bɛ nuhi ni nusuriti maa nyɛla zaɣ ʒɛhi.

Salima gbibu shee n boŋo kom nyɛla din deei salin boɣali maa ka paɣaba zooi pam n bɛ kom maa puuni gbambihi pam nyɛla din tam kom maa zuɣu ka paɣa maa puuni yino gbubi ŋmani n toori kom maa n saɣari gbambili maa puuni

Sambani m boŋɔ salo nyɛla ban zoogi pam sanbani maa ni bɛ zaaha nyɛla ban wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa ka gbibi filaaki nima niriba ayi nyɛla ban kuli be tooni yino maa yela liiga piɛlli ka pili zipil'sabinli ka yino maa mee gba ye liiga sabinli bɛ zaa nyɛla ban wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa.

Holl ni n boŋɔ holl maa puuni teebuli nyɛla din ʒɛya ka silba kaap tamya ka fulaawaasi bɛ di puuni kuɣu gba nyɛla din nyɛ zaɣ piɛlli ʒɛya ka dufɛ brown mini din nyɛ zaɣ piɛlli pa kuɣusi maa zuɣu

Sambani ni m-bɔŋɔ waya nyɛla ban sa shɛli sambani maa ni loori piɛlli nyɛla din za waya maa gbuni salo nyɛla ban galisi pam n-gbubi gbubi waya maa so yela liiga giriin ka so ye liiga sabinli bɛ zaa nyɛla ban tam waya maa zuɣu bɛ pela foli n-chana.

Palli zuɣu m boŋɔ pata nyɛla din be palli maa yaɣali ka taagi buɣum lora nima nyɛla din zoo pam m be pata maa gbini lora nima maa zaa nyɛla din taagi buɣum loori sabinli m boŋɔ din kuli dimi wuli wuli zaasaha ka loori piɛlli gba zaaha ʒɛya di gba zaaha nyɛla din di buɣum.

Yili dundolini m boŋɔ ninsalinima nyɛla ban kperi yili maa dundoŋni so nyɛla ŋun ye liiga piɛlli m be tooni la so ye liiga sabinli ka so jinjiɛm sabinli m be nyaanga so nyɛla ŋun ye.liiga fanta kala ka jinjiɛm maa gba nyɛ fanta kala ka o gbibi geeti n zaya.

Poloni m boŋɔ polo maa puuni nyɛla zaɣa piɛlli salo nyɛla ban zoo pam m piɛ foli n ʒɛ polo maani teebuli nyɛla din ʒɛ bɛ tooni ka bɛ yerigi bin buluu pa teebuli maa zuɣu sipiika nima balibu balibu nyɛla din zoo n tam teebuli maa zuɣu.

Jema duu m boŋɔ duu maa nyɛla si penti penta dozim loori nima dibaayi nyɛla din za di sambani ninsalinima pam nyɛla ban za loori nima maa gbini ka ninsalinima maa pam nyɛla ban yirina jema duu maani.

Yili sambani ni m-bɔŋɔ yili maa nyɛla din peenti zaɣ'dozim ka bɛ zaŋ zaɣ'ʒee n-kpahi yili maa dabba ayɔpɔin nyɛla ban ʒe yili maa sambani ni ka solanima do bɛ tooni bɛ zaa nyɛla ban pili helimetinima dabba ata nyɛla ban dabiya ka dabba ata ʒe zuɣusaa.

Namda nim kohabu shee n boŋo namda nim maa nyɛla kaleesi bobgu n yiliya kantɛ nim gba n nyʋ din bɛ roba nim ni n do tiŋ ŋo ka shɛli nyɛ yɛlo ka bɛ roba ni n paya binpiɛla n nyɛ din gba yina paya ŋo namda nim maa zooya pam n bɛ daa maa puuni

Polo ni n bɔŋo ninsali nima nyɛla ban zoo pam n chani polo maa ni ka gbubi baaji nima paɣa nyɛla ŋun kpabi baaji piɛlli o nyaanga ka gbubi baaji ʒee o nuu ni yili jiranbiisa nyɛla din ʒɛ di yaɣali n ŋɔ sa ka pooli daɣu saya.

Paɣa n ʒi yili Dikpuni gbuni ŋo paɣa maa yɛla chinchini liiga ka teebuli ʒɛ o tooni ka silba tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu gbambili piɛlli gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka kuripooti ʒɛya ka duɣu tam kuripooti maa zuɣu chɛrihi nyɛla din pa gbambili piɛlli maa zuɣu

Daani n boŋo kamantoosi nyɛla din bɛ daa maa ni ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa mongu nim gba nyɛla din bɛ ni ka wotamilo biɛni nyaaduwa gba nyɛla din gba biɛni ka gbambihi tam tabi ʒɛya kaarot nyɛla din gba bɛ daa maa ni

Tia m boŋɔ salinima nyɛla ban zoo pam be tia maa gbini sheba yela liiga piɛla ka sheba ye liiga buluu buluu m pa liiga piɛla zuɣu so nyɛla ŋun pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ buluu bilaaki.

Sambani ni m-bɔŋɔ linjimanima nyɛla ban zooi pam sambani maa ni bɛ yela liiga sabila ka gbubi marafanima ka pili helimeti sabila so nyɛla ŋun ʒe bɛ sunsuuni ka linjima yino gbubi o o zaŋla sipesi niŋ o nyɔɣu ni ka o zuɣu nyɛ kolikoli.

bɔhibu do n bɔŋɔ karimɛ bihi maa zuya pam bɛ bɔhibu do maani bɛ zaa yɛla goɣila ka nyɛ zaɣ' piɛli piɛlla tɛbuli nyɛla di ʒɛ bi tuuni ka be vɛyi buku pa bɛ tuuni ka bɛ shɛbi gbabi pɛpanim n yuni di puuni

Sambani m boŋɔ salo nyɛla ban zooi pam m be sambani maani bɛ gbibi la filaaki nima n wuɣi bɛ boɣari zuɣusaa ka so nyɛ ŋun be tooni o gba nyɛla ŋun gbibi filaaki maa ka pili kapu ka so gba zaaha biɛni o bobla bob'yelo ka gba zaaha wuɣi o boɣu zuɣusaa.